motuka ya kitoko mpona libota pe bakonzi balingaka yango mingi

Lokolo moko ya sapatu ya mibali.

Ndako ya monene kitoko bapakoliango langi ya pembe.

Mwana mwasi oyo a kangi suki ya maboko ya kol ala .

Oyo eza wc na ki mondele.

Ndeke mibale nkombo nango tshaku elobaka mingi ekoki ata kofunda na kofinga motu.

Mibali bazosala masano ya kokima.

awa toza na bapete ya omosapi biloko ya matoi genete ya kingo makambo ebele ya wolo tala kaka neti batandi tandi yango

Milangi ya masanga eza na mesa na biloko ya kolia eza na kati ya kibakuli eza nete banyama na sosi.

Bazotonga ndako ya ba brike ya moke mpenza.

Masuwa ekotambola likolo ya mai ya batu baza na kati.

Mbeli ya sika basalisi nano yango mosala ata moko te.

Motuka oyo esalisaka bato mpona komema mabende komema mituka mosusu soki ekufi na balabala.

Bazo tekisa ba milangi ya kisi .

motuka oyo ya monene esalisaka bato komema biloko kouta mboka songolo eke yango na mboka pakala tala kaka mituka ya minene

Bana basi oyo bafandi esika basalaka mosano ya ndembo ya maboko to pe makolo.

oyo eza bendela ya mboka mopaya

Babeti ndembo ya makolo bafandi bazo solola na bakonzi na bango.

Lisese ya kala na ngonga mindele bayaka kobalusa moto moyindo tala bato moyindo tolo polele mindele liboso.

soso ya kotumba na ba baigner.

Chainete ya kingo ya loboko, courone ya motu, e biloko ebele basali yango na mayaka.

Oyo eza mesa ya kitoko ya mabaya, tala ndenge eza ya mwindo kitoko mpenza.

pete ya loboko genete ya kingo na misusu bazoteka yawolo

Mwasi oyo asali suki naye kitoko mingi talalonge bakangiye suki babongisiye suki yakitoko penza yakolala

Mutu azoleka na balabala, liboso na ye ndako ya kitoko ya molai ya pembe ezali.

likolo moko ya sapato ya mibali tobengaka ketch

Buato misato eza likolo ya liziba zamba na ngambo.

babeti ndembo ya makolo mibale bangunzami na matiti

Ndeke ya kopumbwa oyo ememaka bato ya monene

Bambulamatari mibale batelemi bazo pesana maboko.

Ekeko ya mbulamatari kombo na ye Kolelas mbula na ye ya kobota na ya liwa.

Mutuka monene etelemi eke kosopa mabanga na se.

Elamba ya kitoko ya molai ya basi oyo babengaka robe, n'a langi ya motani.

Mafuta to pommade ya kopakola na lokolo to na nzoto esika obukani to esika okoyoka mpasi.

Esika oyo babwakaka biloko nyonso ya bosoto tobengaka ngo fulu.

Bazo sakana lisano ya bitumba koyekola ndenge ya kobunda na bato.

Oyo eza elamba ya basi ya molayi

Bapesi sango to pe mbula matali bango nde bakonzi ya mboka tala neti batelemi basangani na midele.

Mwana mwasi oyo bakangi esuki kitoko makasi tala lolenge bakangi esuki ya kolala pe kitoko mingi.

Babeti ndembo ya maboko.

kiti ya kitoko ya molai eza ya bato ya kovanda esika bazosolola

motuka ya monene ya komema mazelo tope mabanga

Buku ekolakisa biso kokoma to pe grammaire.

Motuka ya monene oya ko mema biloko na nsima na mosusu ya moke ya komema bato epai na epai ezoleka na balabala.

motuka oyo esalisaka bato na kotambola to pe taxi bis etelemi na balabala

Ndako eza na kati ya lopango, libandaa nango balabala ezali.

Mwana mwasi a telemi liboso na leki na ye ya mobali sima na ye .

safu esangani na ndunda na pilipili pe na soso eza pembeni na yango

bambula matari batelemi bamisusu bazopesa na liboko

oyo eza molang ya masanga bacango na kilauli kote kuna motuku eza kotelema

Buku ya bana ekopesa bango masapo ya kitoko pe masese.

kiti oyo esalemi na ndenge na biso bato mwindu bato ya afrika tala kiti batongiango na banzete pe na basinga kiti ya kitoko mingi

Makemba kotela, pe ya mobesu, avocat, tomati, caroti, manga sende, pai pai, songo, na biloko mosusu ebele.

Bapambi lopango oyo kitoko makasi tala lolenge engengi.

bilanga ya pondo kuna na pembeni mpe baloni lisusu

loboko moko esimbi likolo moko ya sapato ya mibali ya mwindu

bana ya libota moko bafandi elongo bazolia mwana na mwana na sani na ye mama na bango oyo wana atelemi kitoko mingi mpenza

babeti ndembo ya basi bakosala komesana

Baloni nzete ya mbila na kati ya kopo.

Dendo bakangi ye na kati ya lopango.

Mwana mwasi oyo atelemi azoseka ba kangi ye suki ya kolala na motu ebongisi ye penza.

Mwana mobali oyo azomesanisa nzoto kopumbwa kokita na komata.

Awa eza esika bato bayaka komela masanga pe kolia ba bengaka na ndenge mosusu nganda.

bato mibale bazotambola ya mobali na mwasi moko alati pantalon mosusu kango

pete mibale ya walo ya misapi

Bileyi ya kitoko mingi mbisi ya ko kauka basangisi na ba ndunda na bikelakela ebele sosi.

Tala lolenge mayi ezoleka liboso ya ba ndako mvula enoki ya makasi ebuki ba nzete mayi etondi na balabala.

Loboko esimbi masanga ya ki mondele.

bapingani ya ekolo batondi likolwa motuka na mandoki na bangoi

Mwana mwasi oyo abongisi suki na ye na lolenge ya kitoko mingi tala neti alalisi yango ngambo na ngambo esali ye kitoko mingi.

Ekeko elati elamba ya basi ya kitoko mingi.

Ndako ya kitoko ya molayi, eza na kati ya lopango libanda nango bala bala eleki.

Bana oyo mike baza bana -kelasi bazotanga buku na bango ya kelasi tala neti bafandi mayele na bango nyonso eza na kati ya buku na bango.